Li jaru lonlon la, moy jaru bi ñi def ci nopuh. Boko takéé day guddu dafay rafet torop, moy yi lang ci suuf. Jaru yi nak janxa moko wara sol ndax dafa éém. Jaru nak am na yi mak di sol am na yi xalèh di sol.